Ono mwana agemye enhanha ennhingi dhasibye mu kaveera mu mukono ogundhi, ate mu mulala ng'agemye esente, akapapula ak'enkumi eibiri. Nga ghali ghaligho nh'ekiibo ekilimu enhanha edhindhi.

Eno kanisa eyasiigibwa langi endheru, nga omulyango gwayo baagusiiga langi ya kyenvu, nga ghaligho nh'obudaala obwasigibwa langi emmyufu. Nga nhi ghansi ku kanisa eno eghali langi endheru ghaligho langi endhirugavu. Nga nhi kanisa gheli ghaligho nh'emiti.

Kano kapande kaisomero lyebeeta Lusaga erisangibwa Mukisolo nga ghe kali ghaligho n'ebigogo n'emiti nga ere kumbali ghaligho ku n'amayumba.

Eno ofiisi ya muntu nga eri mukibuga ekitamanhikirwa mulimu kompyuta n'eraputopu ghaligho n'ekikopo ghaligho n'ekimuli oba ebimuli.

Dhino nsenene enkongole era nga nsike nhi bwito nga badhitaire ku mulawo.

Eno ndhuki nga eri mu ibbanga eri kutuuma nga egya kugwa ku bimuli ebimulisiisa mu langi eya kakobe n'obulimu ghagati nga bwa kyenvu.

Gano maato abiri nga kuliku n'abantu gali kuseyeyeza ghagati mu nnhandha nga endhuba eri kugwa.

Lino lindazi lyebawumwiza kukipapula n'egama enhwebwa mu kyaayi nga bajityamisa ku meeza.

Dino nte edhilina amayiga amaghanvu nga dhiri mu langi eya kitaka ng'edhindhi ndhirugavu. Nga dhiri kulya mu kibangilizi eghali obusubi, ghebali kudhayira ate edhindhi nga dhemeleire. Nga nhi kumbali gh'ekibangilizi kino ghaliyo emiti.

Dhino ndhuki eningi nga dhekunganiza kukyuma eghali ebighomerera.

Bano baana ab'obulenzi abali kutambulira mu kagira nga bava maadhi gebagemye mu busalamu. Asooka availe akadhoozi ka kyenvu nga kuliku ebigambo. Ailaku yenha availe akadhoozi ka kyenvu nga avaalileku nh'akairugavu. Asembayo enho availe ka bbulu. Nga bali kuseka. Ghebali kutambulira ghaligho emiti kumbali nh'embali.

Enho gaali ya muuka ng'eli kutambulira ku ngira yayo. Engira yayo eli ghagati mu miti. Ate kumbali ghaliyo ensozi.

Ono musaadha nga ayemeleire mu lyato eliri kuseyeyeza ghagati mu nnhandha. Nga agemye eilobo lyataire mu nnhandha.

Kino kirike nga kiri mu masangandhira gakyo nga kityaime ghangulu ku muti era nga kyegemye ku muti gwekityaimeku.

Eno enhumba yaisubi nga kulubalaza kuliku obutebe busatu era nga bagisigisa langi ya kiragala muluya ghaligho emiti n'obusubi.

Dhino ngalo dha musaadha nga ali kuta eitaka lyava okusoita mu katiba ok'obubiri. Nga agya kukuba matafaali.

Guno musiri gwa dhuuma omuto nga mulimu akagira akali kubitamu ghagati kumbali ghaligho ekibira.

Bano baana bangi nga batyaime mu busubi bali kulya emere.

Gano maadhi ga nnhandha agali kulukuta nga gava kukiyuyiriro ekiri munsozi nga ghaliyo n'emiti oba ekibira.

Dhino ngoye dhebanhike ku lusubo nga kumbali ghaligho akayumba ke bazimbisa ebiti bakaserekesa amabati nga era ghaligho nhe miti nga mingi.

Ono omughala oba omukyala avaire ebirugavu n'esaawa kumukono nga atyaime kuntebe nga ali kukozesa ekyuma kikalimagezi kyataire kumeeza oba kukameeza.